Eryato riri ahagati y'amaizi hamwe n'omuntu Ari ahaiguru yaaryo arikugyezaho kufuna obusingye hangahari emiti ebishaka hamwe nebindi byona ebibira ebya buri muringo hangari ahu turikureeba enshozi empanga nazo ziriho emiti kandi nana ebishaka

Obwire bw'omushana akashana nikaka akarikworeka ekicucu nari ebisinganyima by'abantu nari by'ebintu ebiri omu mwanya ogwo, abashaija babiri bariyo nibagyezaho kurondamu esente omu muringo gw'okutunda ebijuma omu mwanya ogwo, narishi okuguza ebijuma aharimu obutunda, obutunguru eminyembe, emicungwa hamwe n'ebindi kureeba ngu baabaasa kubaisaho eka zaabo

Omukazi nagyezaho kutebekanisa omwana we otaine eky'okujwara aine otucupa tubiri , akacupa k'amaizi hangahari ahu turikureba oruguuto emotoka epakingire na ebizimbe byombekire kurungi ebya kanyina.

Eiramizo eyombekire kurungi erishagatiirwe gye ahaiguru yaaryo hariho akashushani k'omusharaba ogurikworeka ngu eri n'eiramizo kandi n'enyima yaryo eyetoreire emiti mirungi erikurebeeka kurungi omu mbaju zoona